Happily cook food. For Naija, to cook food with joy na better thing wey dey sweet belle. Person wey dey happy to cook, go put love for di food, and e go show for di taste, early morning or afternoon, you go see mama, papa, or even pikin wey dey wey dey kitchen or backyard, arranging every thing wen dem go use. Dem go dey gist or dey sing as dem dey prepare. Di first thing na to wash all di ingredients well, tomatoes, pepper, onions or even vegetables. If na yam, dem go peel am, if na rice dem go rinse am well. Di pot go dey fire, and as di food dey cook, di sweet aroma go full everywhere, neighbours fit even hail, who dey cook dis sweet food oh! As dem dey cook, dem go dey smile, because dem know sey di food go make everybody belle sweet. Wen e don ready, dem go serve am with pride, call family or friends to come chop. For Naija, cookin no be just work, na love and joy wey person dey share with odas.

Goat milking, for African village goat milking na normal morning routine wey dey happen before breakfast, early morning pesin go carry small stood go backward where di goat dey, go pick one healthy goat tie am gently and start to milk am. To milk goat no hard but e need small patient and soft hand, you go clean di under with warm water Press gently to bring out di fresh warm milk as di milk dey drop for inside clean calabash or bowl children fit gather dey watch or dey help hold di goat, di fresh milk dey rich and sweat and e dey ready for immediate use after milking di milk fit go straight to fire where mama go warm am dem fit add small honey or ginger to make di milk make e sweat pass, di milk dey perfect to follow roasted yam, akamu or wetin dem dey call pap or even left over fufu and soup for breakfast. E dey show how nature dey provide fresh healthy food straight from backward for African home.

Hand shelling palm fruit. To share palm fruit with hand na one common work wey dey happen for village especially during palm oil season. For Nigeria palm fruits dey very important becos na from dere we dey mek palm oil, palm canel and even local soap. Di process no too hard but e dey require energy and patience. First dey go harvest di palm fruits from palm tree, after dat dey go boil di bunch for big pot or drum to mek do fruit soft. Once e don cook small na e di work start, pipo go gather around carry deir hand dey shell di fruit one by one. E no get machine pass hand for dis kind local setting. As you dey shell, you go dey careful mek you no injury your hand becos di palm fruit canel dey strong, di shelled fruits go enter one bowl or basket while di empty bunch go stay one side. Di palm fruit wey dey don shell go later go oil press to extract red palm oil. Shelling palm fruit dey sweet wen everybody dey work together with gists and laugher, though e dey tek time,e dey bring family or community together and e dey remind pipo dey hard work dey sweet wen e go bring care.

Hand shelling palm fruit na tradition of strength and bonding Shelling palm fruit na important tradition for many Nigerian villages wey dey connect people to their roots through hard work and team work. After dem harvest di ripe red orange palm fruit bunches, di work to separate di fruit dey start, and e dey happen for compound or for shade. To shell di fruit, you go need small skill and strength. Some people go use hand to pull di odas go knock di bunch for ground or use small knife or stick to use do am. As di fruit dey jump enter bucket, the sound go dey sweet for ear, na dis kind work wey no dey sweet to do alone. Family members, neighbours go gather, dey gist dey laugh and even dey sing as dem dey do di work, na time wen people dey bond well well, and elders go dey teach di younger ones sense. Small pikins dem go dey learn patience, hard work and respect for culture, as dem dey help small small. Wen dem finish shelling, dem go boil di fruit to make am soft, den pound or press am to bring out red oil. Dis oil na big deal for cooking and for market women. Even di chaff sef no good to dey waste dem dey use am for fire wood or fertilizer. Even though machine wey dey now fit do di work faster, di manual way still get special value, e dey show strength, team work and joy wey dey inside village life. For Naija villages too, shelling palm fruit no be just work, e dey bring people together, dey teach life lessons and preserve culture and better remainder sey our strength dey for our hands oh, and our community.

harvest in progress for vilage harvest time na one of di sweetest periods na taim wey pipu dey gather to collect wetin dem don plant for montrhs e fit be yam, cassava, maize, or palm fruit as di sun dey shine, everybodi go dey ready with e tool, basket and energy to start di work for farm, you go see men, women and even pikin all dey hustle togeda some go dey dig yam with cutlas others go dey pull casava from ground for maize farm, na hand dem dey use plug di cobs and for palm fruit na knife, dem go use knife or long stick to cut di brunches from di tree na team work dey make di work move fast as di work dey go on pipu go dey gist, laugh and even sing traditional songs to keep di mora high pikin go dey run around dey help small small and sometimes dem go chop raw maize or sugacane wen dem don plug for farm elders go dey give advise or share storis about how dem don harvest in their own time harvest no dey end for farm, wen den cary everytin go house, na time to salt and prepare casava go enter for peeling and soaking maize go go to dry under di sun and palm fruit go dey ready for pressing everi bodi go dey involve bicos di more hands, di faster di work go finish dis time e dey also bring hope bicos wetin dem don harvest go provide food for hause and extra to sell for market and e go bring money harvest in progress no be just work, e dey remind pipu of di joy wey dey for hardwork and how nature dey reward pipu wey get patience for vilage, harvest na time of celcbration of life unity and also blessing

harvesting harvesting na one of di sweetest time for farm life na di time wey all di sweat and effort we pesin don put for groud dey begin show e dey bring joy bicos na food and moni go follow am come forfarm as early morning dew still de dey ground pipu go don gather with tools like cutlas hoe and basket everibodi godey ready to work for yam farm na to gently dig di yam mek e no cut for casava na to pull am out with hand and shake off di sand maize farm go dey busy too as pipu go dey pluck di maize cops one by one if na palmfruit harvest, you go see pipu climb tree or use long sticlk with hook to bring down di heavy bunch e dey tek skill and strength bicos no be easy work as dem dey harvest, you go hear laughter and plenty gist for farm some pipu go dey sing traditional songs to ginger di work pikin go dey help cari small basket while eldeers go dey give dem advise on how to handle di crops well after dem finish for farm di work no dey end o for house dem go start to sort di harvest yam go enter yam barn, maize go spread for sun and casava go dey redi for peeling and processing even palmfruit gogo through boiling and pressing to bring out red oil harvesting no be just work e dey remind everybodi sey hard work dey pay na time to thank God for di blessing of good harvest e dey unite family and friends and even community bicus everybodi dey work together harvesting na real celebration of life and di reward we nature dey give pesin we dey patient with in hands and wey dey ready to always do farm work

harvesting and moving farm produce harvesting time na one of di busiest and sweatest time for farm after all di month of planting and weeding by di time wey pipu go begin collect wetin dey don sow di farm go dey lively with men, women even pikin wey dey work together for yam farm na to use cutlass and hoe dig di yam gently from di ground mek e no cut casava na to pull am out shake di sand and bundle am for maize pipu go dey pluck di cob one by one while for palm fruit den go use long stick bring down di bunch from di tree everybodi dey work fast fast because rain or sun no fit wait for anybodi as dem dey harvest dem go arrangre di produce one side ready to move moving farm produce na anoda work on its own oh for villages, pipu dey use basket wheelbarrow or even carry for head some go use bicycle or push truck or carry di crops go haus or market if na big harvest like yam or casava farmers go dey arrange truck or pickup van to pack everytin go market or store sometimes na canoe or boat dem go use if the farm dey near river di goal na to make sure sey everytin wen den harvest reach haus safely without spoilage for road you go see pipu with load for head or wheelbarrow dey move slowly but steady na hard work but e dey bring joy because wetin dem carry dey put food for table and e dey give dem moni harvesting and moving farm produce no be just work he dey show di village of team work and resiliance na di reward of patience and di strength wey dey our hands for village e dey always end with laughter gist and gratitude for beta harvest we den get

Harvesting fish from adapted natural pond Harvesting fish from pond na one sweet and busy work for village Especially wen the pond na natural one pause wey dem adapt for fish farming E dey require skill pause patient and plenty team work to make sure sey the fish no waste or escape. pause Early morning wen the weather still cool na the best time to start pause. People go gather with net basin, and basket ready to harvest. pause The first step na to reduce the water puase for the pond small small pause. As the water dey go down e go make the fish gather for one place pause so dem no fit swim far Once the water don reduce, people go enter the pond carefully Some go use big net pause to scoup the fish pause while others go dey pack by hand Tilapia pause catfish or any type of fish wey dey the pond go dey, go dey shiny as dem dey wriggle for inside net or basket E dey important to handle the fish gently, so dem nor go injure or spoil before reaching market or port. pause After the harvest the fish go enter basin or cooler with water to keep dem fresh fro from there some people go go sell directly for road side or market Others go dry or smoke the fish for storage Harvesting fish from adapted natural pond nor just be pause about food or money E dey bring joy and unity for community. pause Na way to celebrate hard work And the blessing pause wey nature and smart farming dey bring For village e dey always end with lafta, gist pause and sound And then small celebration pause. Na this one sweet me well well

Harvesting maize Harvesting maize na one important time for farm people After months of planting pause weeding pause and praying for rain The maize don finally ready to chop pause or sell As early morning dew still dey ground pause. Everybody go don carry basket, cutlass and bag ready to work For maize farm, na to start from one side dey pluck the cob one by one Some people go use hand to twist the maize from the stalk, while others fit use small knife to cut am As dem dey pluck, dem go arrange the maize for, so e go dey, e go dey easy to pack later Children go dey help carry the ones wen dem fit carry and the ones wen dem fit pluck too, dem go dey pluck while elders go dey supervise and dey share tory The sound of people lafing pause gisting pause and even small songs go dey sweet for the farm Pause. Sometimes person fit open maize, wey get big fresh corn And dem go chop raw for there pause. If na dry maize dem go leave the husk to protect am till you reach house. pause Wen the plucking don finish na to pack the maize go house people go carry load for head pause use wheelbarrow pause or if the farm far dem go carry truck to help carry the harvest pause For house The maize go dey spread under sun to dry well pause especially if dem go use am for storage or grinding later pause. if na fresh maize Na there roasting or boiling go start immediately pause. Everybody dey enjoy the fresh sweetness of the harvest pause, Harvesting nor just be farm work E dey bring people together. pause Na time of joy and thanksgiving Because wetin dem plant don finally pause yield harvest For village pause maize harvest dey always end with lafta pause full belly pause and hope for better farming season pause next time

Harvesting potatoes pause harvesting potatoes na work wey dey sweet pause but e need small energy After months of planting and waiting for rain to do im work, di time don come to collect wetin dey ground For early morning wen di sun still soft, pipo go gather for farm with hoe, basket and sack Di first tin na use hoe or small digger, gently dig di soil around di potato plant E dey important to dig with care, so di potato nor go cut or scatter Once dem don dig finish, dem go begin pick di potatoes wan by wan dey shake off di sand, before dem put am for basket or sack Sometimes pesin fit dig small and see big fat potato wen go make everybody shout chei See as dis wan big o pause di small wans go dey funny too as pikin go dey pick dem like treasure For di farm you go hear plenty lafta and gist as pipo dey work If di ground, hard di work fit take time but na team work go make am easy wan pesin fit dey dig, while anoda go dey pick am Some pipo go dey clear di leftover plant to prepare di farm for di next planting season After di potato don finish for ground na to carry dem go house or market For house, dem go sought di potatoes big wans for selling, medium wans for cooking and di tiny ones for roasting or frying if dem wan store am pause dem go spread di potato pause under cool shade go dry small pause. harvesting potatoes pause nor be just work E dey bring joy pause and sense of fulfillment pause even gladness for heart Na reward for patience and hard work pause. For village e dey always end with good food pause lafta and thanksgiving sey nature don bless pause di hand work

Harvesting tubers Harvesting tubers like pause yam pause cassava and sweet potato na wan kain important work wey dey bring joy for farm pipo After months of planting and weeding di time don finally reach to dig out wetin don grow for ground Na serious work o pause but e dey sweet because e be like collected reward for all di sweat Early morning pause pipo go don gather, with hoe, cutlass and basket For yaam farm na to dig carefully around the base of di yam mold so di tuber nor go cut pause. If yam cut, e nor go last for storage So pipo dey handle am like egg pause As dem dey dig Dem go see big yam, wen go make everybody shout pause na God o For cassava pause di work dey different Na to hold di stem and pull am gently from di ground If e strong pause dem fit use cutlass dig di place small to free am Cassava dey always full sand. All im body dey full sand So dem go shake am well well before dem pack am. Sweet potato dey similar but e dey scatter sometimes. So pesin go need search well well for di small wans As dem harvest pause di farm go dey lively with lafta gist and even small songs. Children go dey pack leftover tubers of small wans wey dem fit roast later. Elders go dey supervise dey tell pipo how to do am well well so dat nothing go waste After harvest, na to carry di tubers go house yam go enter yam barn pause. cassava go enter where dem go peel am or soak am And sweet potato go ready for cooking Harvesting tubers pause nor be just farm work E dey bring food for pesin table pause and e dey bring happiness For village pause e dey always end with thanksgiving and plenty enjoyment

helping around the farm helping around the farm na something wey dey bring joy especially for village life from early morning when cock don crow work go start everybody, from pikin to elder dey join hand to make sure say the farm go dey well and the crops go grow fine for morning na clearing and weeding work dey first person go carry cutlass hoe or rake begin clear grass and weed wey dey disturb rhe crops pikin go dey follow for back, dey pack the grass or dey play small while den dey learn the work for yam farm, na to mould ridges for cassava, na to remove the stubborn grass around the plant planting time everybody go get im (urn) im own work some go dig the small holes, others go put seed or tuber and the rest go cover am with sand e dey sweet well well, because as dey dey work, plenty gist and laughter go dey fly around when rain don fall, na to check the crops and make sure sey water no too plenty for the plant if na maize or okra dem go dey pluck the ripe one small small for palm fruit na strong men go climb the tree or use long stick to cut the pod even for harvesting helping hand na blessing some pipo go dey dig yam others go dey pack cassava or maize after everything, na to carry the produce go house either for head wheel barrow or bicycle helping for farn no be just work e dey teach team work beta food go dey whether na roasted yam boiled maize or palmoil soup everybody go chop with happiness farm work dey unite family and community and e dey always end with thanksgiving and pipo dey like am well well

infestation of land and plant infestation for farm na serious wahala wey fit spoil plant work wey farmer don do finish. E fit happen when pest or disease begin attack the land or the plant wey dey grow for farm this kind thing dey make farmer eye red well well because e dey reduce harvest and e fit spoil everything for land, infestation fit start when soil no dey healthy if pest like termite or nematodes enter ground dem go begin shop the roots of crops sometimes, disease go follow bad soil management enter for example, if water dey gather for farm too much e fit bring disease wey go attack the plant for plant, pest like grasshopper carterpiller or aphids fit begin shop leaves, stems, or even fruits. If you waka enter farm wey dey infested, you go see holes for leaves, plants wey don dry or crops wey don dey spoil before den ripe birds too fit join wahala especially for maize or rice farm, as dem go dey chop the grains before harvest. diseases like blight, or fungus, fit show as spot for leaves or rot ten fruits. if farmer no quick notice, the thing go spread fast go from one plant to another until e spoil the whole farm. to fight infestation, farmer need to do beta farm management. things like crop rotation, good soil preparation, and regular inspection fit help prevent wahala. if pest show face, na to use organic pesticide or traditional methods like ash or neem leaves to chase dem away. Infestation dey remind farmers say nature no dey smile sometimes. bet with hardwork, you fit control the problem and problem, you fit control the problem prevention na best solution because once infestation don spread, e go hard to stop am o. for farm, farmer need sharp eye and steady hand to to face this kind challenge because when the challenge come, e dey make farmer eye red well well. so dem need to do something to stop am.

intricate ecosystem. Ecosystem, na how plant, animals and everything for nature dey work together like family. for bush, forest, river, or even small farm you go see say everything dey connect. if you look well, you go understand sey nature no dey do anythin anyhow. na balance e dey maintein. for example, for forest, trees dey provide shade and fresh air. birds, dey nest for the trees dey shop insect wey fit harm the leaves the insect on the on top on top dia own, dey help pollinate flowers wey later go turn fruit. snakes go dey shop rats wey fit spoil crops. while bigger animals like antelope, go dey eat grass. even the ground wey eveything dey stand on e get in e get in own work e dey house worms and microbes wey dey break down dead leaves and animals. to turn am into rich soil. for river ecosystem, fish go dey swim, while crabs go dey clean left over food for river bed. frogs and dragon flies, go dey manage the mosquito population. the water itself, dey depend on plant wey dey grow for the edges to stop erosion and keep am clean. if wan part of this intricate setup spoil or important setup spoi, everything fit scatter. for example, if person cut too many trees, animals wey dey live there go begin waka comot and the soil go begin wash away with rain. if pesticide kill insects too much, flowers no go fit turn fruit because no pollination go happen. the way ecosystem dey work, na big lesson for humans. e dey e dey show say everybody and everything get e own role for life. if we fit respect nature and care for the enviroment, the ecosystem go remain balanced and life go dey sweet. bet if we spoil the balance, na our selves we go dey harm. nature sabi work together, na we suppose learn from am and once we learn, everything go better.

making ridges for best harvest. to make ridges for farm, na one important work wey farmer der do to ger beta harvest. e no be small work bet the reward dey show when crop grow well and give plenty food. ridges dey help crops grow strong because e dey give dem space and good soil arrangement. the first step, na to clear the farm well. farmer go use cutlass or hoe clear grass and weeds comot. so the land go dey neat. after that, na to measure the ground to know how to space the ridges. the spacing dey depend on the crop. for yam, the ridges go dey wider, but for maize or cassava, e no go too wide. to make the ridges, na hoe or plough den go use. for places wey technology don reach, dem fit use tractor to plough the land, fast. bet for villadge, na hand and hoe work. the farmer go go gather sand up, dey arrange am in straight line. the ridges go high enough to give root space to spread and to stop water from gathering around the crops when rain fall. ridges dey important because e help water flow well well especially for crops wey no like too much water. e also dey make it easy for farmers to work for farm like planting, weeding and harvesting. the sand for the ridges dey soft so crops like yam or potato go grow big without struggle. after the ridges don ready, na to plant the seeds or tubers. farmers go dig small hole for top of the ridge, put seed cover am and move to the next one. if the ridges dey fine, the farm go look well arranged and crops go grow strong and healthy na this small effort dey bring beta harvest wey the wey go make everybody happy and wey go make the plant grow very well.

man harvesting produce. for early morning, wan strong man dey waka go im farm with basket for hand and cutlass for the other hand. na time to harvest wetin he don plan for months. the joy of harvesting dey different because e dey show sey all the sweat and hardwork don begin pay. as the man reach farm, he go first, look around, check how the crops don grow. if na yam, e go start to dig gently around the moth with cutlass or hoe. e no go rush because e no want to cut the yam or make e spoil. anytime he see big yam, wey e dig come out, e go smile and say, ah! God don bless my hardwork. if na cassava, the man go begin pull the stems gently wan by wan. sometimes, he go use small cutlass dig the root so e go come out easy. the cassava root go go full sand so e go shake am small before he put am for basket so that the sand go go out. If na maize or okra, the man go dey pluck dem wan by wan dey check say dem don ripe well. for palm fruits, you fit use long stick or climb tree to bring down the ripe bunch. na work wey need skill and patience as he dey harvest, breeze go dey blow and birds go dey sing for background. sometimes, he go stop to shop fresh fruit from the farm or drink water from gourd wey he carry come. e go arrange everything for basket or bag, ready to carri go house or market, so that he go fit make small money. harvesting, no be just work for farm, e dey show the blessing wey come from sweat and prayer. As the man dey waka, go back house with in produce, he go dey very happy because God don reward in effort and im family go shop beta this season. dey bring joy for heart.

market scene after harvest. after harvest, the market dey always dey lively like festival. farmers don carry their produce come and buyers dey waka up and down dey find wetin dem go buy. For early morning, you go see women, men and even children carry baskets, sacks and wheel barrows full of yam, cassava, maize, vegetables and fruits. Some go use truck or bicycle to carry bigger load. The market go dey noisy with plenty voices as as sellers dey call buyers fine yam dey here, cheap cassava for your soup, come buy sweet maize fresh from farm. For wan side ,women dey arrange tomatoes, pepper and onions for basket dey sprinkle small water to make am shine well well. For another corner, yam dey pi high and farmers dey use stick measure am. E get area for fruits like orange, mango and banana were sweet smell dey attract pipo. Fish sellers go dey go dey wan corner with fresh fish wey den harvest from pond or river, dem go dey shout buy fish wey never touch freezer. Meat sellers too, go dey dia side. Cutting and selling goat, fish, chicken or bushmeat as pipo dey buy and sell, gist and laughter no dey miss. Buyer go price something and seller go say, abeg no spoil market for me. Children go dey run around, some go dey help their mama arrange goods. For food sellers side, smell of roasted corn, akara, fresh palmwine go dey scatter everywhere. Tired buyers and sellers go stop dia to shop and rest small. market after harvest no be just place to buy and sell, e dey bring pipo together, na time to celebrate hardwork and enjoy the blessings of nature. By evening, when market don finish, everybodi go waka go house with full hand and happy heartt.

Meals made up of beans and avacado pears. Beans and avacado pear na wan kind sweet and healthy combo wey dey popular for many Nigeria homes. The meal dey simple to make bet e dey always carry beta taste and satisfaction follow bodi. For morning or afternoon, mama go soak beans, wash am well to comot dirt and bad ones wey dey inside. After that, she go put am for pot with plenty water, add small onion wey she don slice. The beans go boil well until e soft like butter. If na person wey like palmoil, dem go add small for that rich flavour. For seasoning, na salt, pepper and maybe crayfish go make the beans sweet pass. As the beans dey cook, mama go use that time to prepare the avacado pear. She go cut the pear into two, remove the seed and scoop the soft creamy flesh. Some pipo dey like to slice am or match am small with fork. Dey sprinkle salt or pepper if dem want. The avacado dey add creaminess to the meal and e dey balance the taste of the beans. When everything don ready, the beans go dey hot and steamy and the avacado pear, when dem don merc h go dey fresh and soft. For serving, some pipo dey like mix the avacado with the beans, while others go keep am for side like bonus. Either way, the combo dey sweet for mouth. The meal dey healthy well well. Beans get protein wey dey give bodi strength whi avacado dey carry good oil and vitamins. wey dey help skin shine and bodi balance. Meal made up of avacado pear and beans dey sweet well well. Beans and avacado pear no dey expensive and e fit serve as breakfast, lunch or even light dinner. For villages or town, anybodi wey shop this kind food or this kind combo go feel satisfy and ready for any work wey dey front. The food dey sweet well well.

Men harvesting potatoes. Early morning, as sun never too rise group of strong men don gather for potato farm ready to start harvest. Each man carry in tools, hoe, cutlass and sack. Na time to dig the sweet reward of plenty months of hardwork. As dem reach farm, one man go lead the prayer, thanking God for the harvest den work go start. Each person go take in in own role begin dig, dig carefully around the potato plants. The sand dey soft because of rain, so den go gently pull out the roots to avoid cutting or spoiling the potatoes Anytime dey see big potato come out, you go hear shout of joy, ah! this one go big well well oh for market, e go sell well. Dem go shake the sand comot from the potato and put am inside sack. Small ones go dey gather for seperate basket because e fit serve as seed for the next planting season. As dem dey work, gist and laughter no dey miss. One man fit talk about how e wife go use potatoes cook beta porridge or fry for the children. Another one go talk say this one na money for christmas cloth o. The work dey sweet because everybody dey put hand together. Under the hot sun, den go rest small, drink cold water and chop roasted yam or cassava wey one of them bring. After resting, den go continue until the whole farm don clear. By afternoon, the sacks go don full and wheel barrow go begin carry the potatoes go roadside or storage house. The men go dey very happy, den go know say their sweat no waste and this harvest go provide food and money for their familes. Potato harvesting no easy bet the joy of seeing the fruits of hardwork, dey make the stress worth am and e dey make their belle sweet well well.

mining palmoil. Mining palmoil na one serious bet sweet work wey dey bring beta reward. For village or town, you see pipo gather for palmoil mill ready to process the red fruit wey dey wey dey harvest from palm tree. E dey start with plenty hardwork bet the end product, na something everybody dey proud of. dem go carry the palm fruit come from farm put am for big pile. The fruit go fresh, red and full of oil. Some pipo go boil the fruit first to make am soft As e don soft, na to carry am go milling machine. For place wey no get milling machine, na hand dem go use pound am for big mortar. The machine go press the palmfruit well, squeeze out the juice and the oil. The oil go begin flow from one side while the shaff and seed go waka go another side. If na hand dem dem dey use, dem go turn the fruit until oil begin show then add small hot water and squeeze am well. After the oil don come out, dem go gather am, filter am to remove dirt and pour inside drum or jerican. The smell of fresh palmoil go fill everywhere and the smell dey sweet pass any perfume. The chaff no dey waste too dem fit use am for firewood or compost. The palm kernel wey remain fit go for another process to produce palm kernel oil. Palmoil milling na community work. You go see women, men, children, wey dey help for the work. The work dey hard o but the oil wey come out dey bring money and pride. Whether na for cooking soup, or frying akara. Palmoil na treasure wey every family dey value. As the oil dey shine red, dey remind everybody say sweat dey always bring reward.

Morning cooking routine. Morning time for many Nigeria homes na time for work and hustle. and cooking no dey left out. Early before day break, mama don already wake up, get her things ready and begin the cooking. na the time wey everybody go need food to start the day well. First thing wey mama go do na check if the firewood don plenty or if she go need to arrange new wan. If na gas stove she go use, she go just open and check the gas. After that, e go depend on wetin she go cook. if na beans or porridge yam she dey make, she go put water for pot, start fire and begin boil. If na rice, she go measure am, rinse well to remove dirt. then add wata and start cooking. As the food dey boil, Mama go start to shop small small things. She go cut onion, pepper and tometoes for for soup or maybe slice banana or pawpaw for breakfast. Sometimes, if den need egg, she go crack am and fry. The smell of food go begin fill the house o and everybody go begin wake up wan after another, chai! If na akara or moi-moi she dey prepare, e go take time bet mama go manage am well. She go wash beans, grind am, add salt, pepper and all the spices, then fry or steam. The sound of frying akara go make everybody know say, morning don begin o. While the food dey cook, children go help mama wash plate or help her arrange the kitchen. By the time wey food don ready, everybody go gather for dinning table or for ground, ready to shop. From beans porridge to fried eggs and bread. Morning cooking routine na one way we dey take start the day with full belly. and good energy to face the work wey dey ahead.

Mama with pikin dey cook food, for Naija village or even town e no strange to see mama wey dey carry pikin for back dey cook food na normal way for mama to balance work and still take care of her baby, early morning or afternoon mama go tie her pikin well wrap am for back secure am well make e no fall so dat she go prepare food, she go start by watching tomatoes, pepper and onions for outside or kitchen if na fire she wan use she go arrange di sticks and light di fire as she dey chop onions or grind pepper di baby for back fit dey play or even dey sleep as di wrapper dey hold am tight. Di mama go dey hum song or talk to her baby like sey di pikin fit reply, di smell of di food go dey everywhere as di pot dey boil for fire even with di work mama dey smile becos she know sey di food go make everybody belle full, dis kind scene dey show di strength and love of African mama wey sabi take care of her home no matter di challenge.

Natural pond rearing of catfish. Natural pond rearing of catfish na one popular and effective way to farm fish for Nigeria, e no too dey complicated but e need correct planning and good care. Fe, first, you go find land wey get good water supply and fit create pond. Di pond no need to be too deep, but e must get enough space for di fish to swim and grow well. For natural pond, di wata must dey clean, so e no go spoil di fish, farmer go put some plants for water to help balance di environment and keep di fish comfortable. Di pond go get good water source wey be stream or bore hole to mek sure sey di water no dey stagnant. Once you stock di pond with catfish, you go need feed dem well. You fit feed dem with fish feed, but sometimes, di natural plants and small organisms for di pond fit help give dem some food. You also need to check di pond regularly, mek sure sey di fish no dey stick and water no get any problem. When di fish don grow well you fit harvest dem for market or local consumption. Natural pond rearing of catfish dey well profitable if you tek care of di pond well. Di fish dey taste fresh and di system dey sustainable for long term farming.

No food for lazy man. Planting procedure. For naija, dem get one saying, no food for lazy man and e dey dey very true for planting. If you no work hard, you no go fit chop well. Planting no be small thing, e need correct planning and effort. First thing, you go need choose de crop wey you wan plant, e fit be cassava, maize, yam or plantain. Once you don decide, you go clear de land by removing weeds, stones or any bush from de area, you go make sure sey de soil dey fertile so de plant go grow well. After clearing de land, you go mark de place very well wey u wan plant, like make ridges or holes for de crops. For example, if na cassava, you go dig hole about four to six inches deep and plant de stems inside. For maize, you go plant de seeds inside small holes wey you don dig and for yam, you go use your yam sets to plant. Watering dey very important, especially when de rain when rain neva plenty, you fit also add fertilizer to help de plant grow faster and stronger. Throughout de process, you go need to check de plant of ten to remove weeds and make sure sey everything dey grow well. planting no be for lazy person oo but once de crops grow well, de reward go dey sweet and you go enjoy de harvest.

palm fruits and tree palm tree na one of de most important trees for naija e get many uses and de palm fruit wey e produce na sometin wey pipu no fit do without de palm tree sef fit grow tall and e dey give pipu food oil and even materials for building palm fruit dey grow from de palm tree and e get orange red colour wen e ripe inside de fruits e get two parts de soft flesh and de hard seed na him be de palm kernel de flesh of de fruit dey use to make palm oil wey be one of de most popular oil for cooking in naija palm oil dem dey use am cook jollof rice soup and many oda local dishes de palm kernel inside nkor dem dey use de fruit too dem dey use am make palm kernel oil and animal feed palm tree dey very valuable because no part of de tree go waste de trop fit be used for making furniture and de leaves you fit use am make thatched roofs pipu even use de fibre from de leaves for making brooms and ropes palm fruits and de tree na treasure for most villages dem dey bring moni for farmers and de dey very important for daily life making palm tree one of naijas most valueable crops

palm kernel sustainable agriculture palm kernel farming na one way to practice sustainable agriculture for naija e dey help farmers make money while also protecting de environment for sustainable palm kanel farming you go plant palm trees with care and make sure sey you no dey over harvest de fruit de idea na to plant enough trees so dem go fit produce palm kernels yea after yea without damaging de land sustainable palm kernel farming dey dey focus on no using harmful chemicals like strong pesticides or fertilizers instead farmers go use natural methods to control pests and keep de soil fertile dis way de land go dey healthy and de palm trees go continue to grow well also farmers dey encouraged to plant oda crops alongside de palm trees dis na crop rotation and e dey help de soil rest and improve its quality anoda important ting be for farmers to make sure sey dem no cut down too many trees especially de old ones dis trees still dey valueable and cutting dem down too early go affect de ecosystem so by practicing sustainable palm kernel farming farmers go fit get good harvest without damaging de environment and dis go help support de growth of de palm industries for naija while protecting de land for future generations

palm oil processing palm oil processing na serious work wey plenty people for naija sabi well e dey start from harvesting palm fruits from the tree once dey don gada di ripe bunch dem go carry am go processing site di first step na to boil di fruit for big pot or drum to make am soft after boiling dey go pour di fruit for mortar or machine to mash am as dem dey mash di fruit di red oil go begin show dem go add small hot wata to help di oil seperate from di fibre di next step na to press di mash well to extract di oil for some places, pipo dey use hand press while others fit use machine if dem get after pressing di oil i go float for top and dey go carefully scoop am into clean container di left over shaft nor dey waste e fit turn to fire wood or compost Palm oil na important ingredient for naija kitchen na de processing dey show de hard work wey pipo dey put to get am

palm processing palm processing na work wey dey use every part of palm tree and in fruit for village and town palm tree, dey important because he dey provide many tings wey pipo need for food, business, and everyday life dis process no dey waste anyting at all the first part of the palm processing na to harvest the ripe palm fruit farmers go cut the fruit bunch from, from the tree with long stick, or climb go cut am as dem carry the food go processing area the first step na to remove the red fruits from the bunch, by hand or small tool the fruits wey dem gather go first enter big pot, or drum where dem go boil am untill, he soft once he soft, dem go pound am or match the fruit either with hand, mortar or machine to separate the oil from the kernel, and fibre the oil go float for water and den go sieve am to remove the dirt dis one na how red palm oil dey come out ready to use for cooking, or sell the palm kernel wey remain inside the fruit no dey waste too he go pass another process to remove the hard shell and extract palm kernel oil dis oil dey useful for soap cream, and even some industrial tings even the shaf and the shell no dey waste too the shaf fit serve as fertilizer for farm. why the shell dey good for fire wood or charcoal the palm fronts unko dem dey use am mek broom and the tree truck fit turn fire wood or wood for building palm processing dey show sey nature no dey waste no dey waste at all from the fruit, to the tree everyting dey useful dis work dey provide food, income, and materials for money for many pipo and na real blessing wey we fi thank God for God really help us.

Peeling cassava. Peeling cassava na one common work for naija especially for pipo wey dey do farming or processing garri, fufu or starch. After dem don harvest di cassava from di farm, di next step na to peel am clean dis peeling no dey hard but e need small skill and patience to do am well. First, you go carry di cassava tubers and wash dem small to remove sand and dirt den, you go use sharp knife or peeling tool to remove di brown skin and di thin white layer under am. The goal na to mek sure sey only di clean white part of di cassava go remain becos na dat part dem dey process to mek food. As you dey peel, you go dey careful mek you no cut your hand becos cassava skin dey hard sometimes. Some pipo go dey gist or sing as dem dey peel am especially if na group work. After peeling finish, di cassava go dey ready for washing, grating or any other processing step. Peeling cassava dey very important becos if you no peel am well di final food fi no sweet or clean, na one of di steps wey dey show sey hard work dey bring better result for kitchen and farm.

three healthy nigerian breakfast for nigeria, we get plenty healthy breakfast wey go give you beta energy to start your day. mek we talk about three popular ones wey everybodi dey enjoy and wen you look at di pctures wey you wey we see there, dem be typical pictures of breakfast for nigerai so mek we talk about some of dem we get roasted plantain and sause, dem dey call am bole dis won na classic breakfast wey pipu dey enjoy for every corner e go tek ripe or unripe plantain roast am for fire or oven until e brown well. e dey soft for inside nd get small crunshy outside.to enjy am well, you go pray am with pepper sause wey dem prepare with fresh pepper, onion, palm oil with even vegetable. some pipu dey add fish or egg join am e sweet, healthy and e go hold your belle well anoda wan na moi-moi and pap or akamu. moi-moi na bean pudding wen den mek with blended beans, pepper, onion and seasonin. dem fit wrap am for leave or use container tek steam am you fit chop moi-moi wit pap or wetin we dey call akamu wey dem prepare with fermented corn, add milk and sugar for di pap and you go get one smooth sweet combo wey dey rish in protein and energy.hmmm e dey sweet wel well. anoda wan again na yam and egg sause. if you look at di pictures wey we see their, dem dem be typical breakfast wey we dey see for nigeria. so mey we talk about dis option yam and egg sause, boiled yam with egg sause na anoda beta option, you go slice yam boil am until e soft. den serve am wit egg sause wey dem mek with fried egg, tomatoe, pepper and onion. d yam go give you energy and di egg sauce go balance am with protein. all dis brakfast na just sweet den dey an de dey healthy too because den get nutrient wey your bodi need weda you dey hustle for city, or you dey village dey enjoy life dis meals go keep you healthy, strong and ready for di day. if you see di pictures wey we get dia, den go mek you hungry instantly

How breakfast be for Nigerian home. For naija breakfast na serious matter and e dey vari based on di family and di region. For many homes breakfast dey involve simple bet strong food wey go give energy to start di day well. One popular choice na bread and tea, families go buy soft agege bread cut am into slizes and den enjoy am with hot tea wey den mix with milk and sugar. Some pipo fit add fried egg or sardine to mek am sweet pass. For other homes dem go shop yam or plantain, yam fit be boiled or fried and den go pair am with egg sauce or vegetable stew. Fried plantain wey pipo dey call dodo na another sweet option, den go add am with egg sauce and den eat am with pap or custard. In some areas pap or akamu dey rain, e dey made from corn and e go dey thick and hot, pipo dey drink am with akara or moi moi. For dose wey dey village den fit enjoy leftover soup like ogbono or egusi with fufu or eba for early morning. Naija breakfast dey always dey heavy and satisfying, e no just dey fill belle, e dey prepare person for di day ahead no matter di work or hustle wey dey front.

Plant. Plant na wan important thing weydey mek life for earth sweet, e dey everywhere for farm, bush, house and even roadside. Plants dey grow from small seed and e fit turn to big tree, flower or grass depending on di type. Plants dey very important because dem give us food, air and shade. For naija, plant like yam, cassava, maize and rice, na wetin pipo dey farm to tek feed dem family. Fruits like mango, orange and pawpaw too dey come from plants, and dem dey sweet well well. Apart from food, plants dey give us medicine, many pipu dey use leaves, roots and bark to cure different sickness. Plants like mule dem dey call am dongoyaro and bitter leaf get strong medicinal power. Plants too dey help cool di environment, when sun dey hot you fit rest under tree shade to enjoy fresh air, dem dey also clean air because, dem dey tek in carbondioxide and give us oxygen. For naija, plants no be just ordinary thing, dem be life itsef, wether na for food, medicine or beauty. Plant dey remind us sey nature get better gift wey we suppose cherish and tek care of.

plant blozzoming: plant blozzoming na one of di most important tin wey dey happen for nature. e be like magic wen plant wey don grow leave begin show flower or fruit. for nigeria, we dey see dis kind wonder well well for different places, farm, bush and even backyard garden. wen plan dey blozzom, e dey show sey di plan don mature well and dey helthy. na di time wey e go produce flower wey fit later turn to fruit. for example mango tree, go first bring out small yellow or white flower before di fruit go begin grow. same tin with tomatoe, pepper or even maize dem go show flower first aside sey harvest don near. blozzoming dey happen wen plan get all di tins wey e need like sun light water and good soil. if rain dey fall well and di ground dey rich with manue, di plant go grow strong and begin blozzom. sometimes, farmer go help by adding fertlizer or watering di plant if dry season dey. di flower wey plant dey bring out dey sweet to see, and some dey smell well too. e dey attract bees and othr insent wey go help pollinate di plant make e produce fruit. di blozzoming no just dey sweet for eye, e dey important for farming and food production for nigeria, plan blozzoming dey bring hope wen farmers see am. e go know sey plant don begin blozzom, e go dey happy because e know sey harvest go beta even for pipu wey plan flower for decoration wen di flower open, e dey bring joy and beauty to di place.plant blozzoming na reminder sey life dey grow and beta tin dey come if we tek care of wetin we plant. na nature way to show sey hard work no dey waste.

plantains for sale, plantain, na one of di food wey almost everybody for Nigeria dey shop. e no matter if e ripe or e never ripe. plantain dey always find way enter our kitchen. you go see plantain for market, road side or even people wey dey hawk am. plantain for sale! come buy plantain! na wetin dem dey shout as dem dey sell am every where. plantain dey come in bunch, and e dey big or small. depending on di farm wey e come from. di unripe wan dey green, strong, and e dey good for boiling or making porridge. di ripe wan dey yellow, soft and sweet, perfect for frying. some people dey like buy plantain, keep am, some go keep di unripe wan for house make e ripe small before dem chop am. for market, di prize of plantain dey depend on season. if plenty plantain dey farm, di prize go reduce. bet if rain nor fall well or harvest nor plenty di prize go high. you fit hear seller dey price plantain like dis bunch na three thousand, den buyer go reply; anty reduce am na make I buy two thousand na so di negotiation dey go. plantain nor dey waste at all, you fit boil am, fry am, roast am, as bole. or even pound am to make plantain fufu. some people dey use ripe plantain prepare ships for snack. for street food bole and groundnut na correct combo wey nor dey miss for road side. plantain for sale, nor be just business, e dey bring joy for seller and buyer seller go make small money to support im family, while buyer go carry go house as food. na food wey go give bodi better energy. wether for big city or village market, plantain na food wey every body love. And e sure say e, go always dey for sale and people go always like to buy am.

post harvest sorting post harvest sorting na important step wey farmers dey do after dem don harvest their crops for nigeria e be like tradition because e dey help make sure sey only better and clean produce go market this sorting nor be just anyhow work e dey serious because e fit determine how much farmer go make for market wen farmer don bring the harvest come house or stor the first thing na to seperate the good ones from the bad ones for example if na tomatoes dem go check for the ones wey dey fresh, red and strong any tomatoe wen don soft burst or get disease go enter one side the fresh one go dey another side for sale for things like maize beans or rice something dey involve removing dirt stones and shaft people go dey use hand or sieve to pick one bad grains or any insect wey done enter if na yam or cassava, dem go remove the one wey don spoil or cut and keep only the ones wey dey whole this sorting dey important because e dey affect how people go value the produce for market if person carry bad or dirty produce go market buyers nor go prize am well but if na clean one and fresh one e go attract more customers and better prize for big farms or factories machines fit dey help do the something but for small farmers family and neighbours fit help out sorting nor just dey improve the value e dey also help reduce waste because some of the bad ones fit still use for animal feed or compose post harvest sorting na key for success in farming e dey show sey farmers no just work hard but he also care about quality and customer satisfaction this one dey really hep well well

roling a doh to roll dough na one skill wey everybodi wey like bake or cook suppose sabi weda na to mek meatpie, doughnut, chin chin or even bread, rolling dough na one step wey dey important. for nigeria e dey common for house or small business wey dey do snacks or pasteries. to start, you go first prepare di dough di wan dey invole mixing floor, buter, sgar, water and sometimes yeast or baking powder depending on wetin you wan bake. after you don mix am well, you go need di dough until e soft and smooth once di dough don ready, na there rolling dey start. you go need rolling pin or even clean buttle if you no get roling pin. first you go sprinkle small flour for table mey di dough no go stick. den yu go carry di dough, put am for di surface, and use di rolling pin press am flat. you go dey press gently and roll forward and backward turning di dough small small to get even shape. di thickness of di dough depend on wetin you wan mek. if na chin chn, you go roll am thin but if na doughnut or meat-pie, you go need small thickness as you dey roll, you fit sprinkle small floor for di dough if di dough dey stick rolling dough na hand work and e dey require patient if you rush am, di dough fit tear or e no go spread wel, once you don roll am to di size, and tickness wey you want, you fit now cut am to shape or size for baking wey you want for frying for nigeria, rolling dough dey bring joy because e mean sey beta snacks or food dey come weda na for home or business e show us sey di process dey sweet as di end result dey mek belle full and pipu wey dey around go dey happy because de kow sey den go enjoy. me self i dey like to dey roll dough because i sabi.

Seedlings. Seedlings na small small plant wey dey grow from seed after you don plant am, e be like baby for plant world because na from dere di main crop go mature. For Nigeria, pipu dey always start with seedlings for farm or garden before dem transplant am go big ground. To get seedlings, you fit plant seed inside nursery bed or small container like plastic cup or tray. You go water am steady and within few days or weeks di seed go germinate. Di small plant wey go come out na wetin dem dey call seedling. Seedlings dey important because, e help farmer or gardener manage plant well instead of wasting seed directly for ground. Dem go first grow di seedlings protect am from sun, rain or pest and den move am to di main farm, where e don, when e don strong. Good seedlings dey show green leave, strong stem and e no go bend or weak. If seedling dey healthy, di crop wey e go produce go plenty, but if di seedling sick or weak e fit spoil di whole farm. For market some pipo dey sell seedlings of pepper, tometo, okra and even tree crops like cocoa or palm. Seedlings na di first step to good harvest.

Seedlings layout, seedlings layout na how farmer or gardener go arrange small small plants, dat is seedlings for nursery or farm before dem transplant am. Dis layout dey very much important becos e fit affect how well de seedlings go grow and how de final harvest go be. When you dey do seedlings layout, you go first prepare de nursery bed or container, you go make sure sey e dey flat, clean and e no go hold too much wata, then you go plan de seeds or arrange de seedlings with correct spacing. De spacing dey help de seedlings get enough air, sunlight and nutrients from soil. If you pack dem too close, dem go shoke and disease fit spread quick. Some farmers dey use straight lines or row or row method to arrange de seedlings. For example, for pepper or tometo, you fit give like ten to fifteen CM space between each seedling. For bigger crops like yam or maize, de spacing go big pass. De layout go also depend on de type of crop and de size of de farm. If na small garden, you go fit arrange am anyhow but for big farm, ah, you must follow proper pattern. Good seedlings layout dey help de plant grow strong and give better harvest.

semovita meal processing. Semovita, na one popular food for Nigeria, especially for people wey like swallow. E dey smooth, light and e dey go well with any kind soup like egusi, ogbono or vegetable soup. De process to make semovita start from milling and processing wheat. First, dem go collect wheat grains from farm, de wheat go pass through cleaning machine wey go remove all dirt, stones and chaff. After dat, dem go grind de wheat into fine powder, dis powder no be just ordinary floor, e dey processed well to remove too much fibre and keep am smooth. Na dis fine flour dem dey call semovita. For house, to prepare semovita dey simple. You go boil water for pot, then carry small semovita powder dey sprinkle for de hot water, as you dey pour am, you go use turning stick, wetin dem dey call ogazi or wooden spoon dey stir am quick so e no go get lumps. Once e don thick and smooth, you go fit reduce fire small and turn am well till e done. Semovita dey nutritious, because e get carbohydrate and small protein wey dey give energy. For Nigeria, e dey perfect for breakfast, lunch or dinner and e dey always make belle full and people dey enjoy am well.

Serving local delicacy to friends for community. For Naija, food na one big way to show love and bring people together. Wen you serve better local delicacy like jellof rice, egusi soup with pounded yam, roasted yam with palm oil sauce,, or even nkwobi e dey sweet everybody belle. Dis kind food, dey carry cultural pride and dey connect friends and family well. As di food don ready, everybody go gather with excitement, you go see friends dey gist dey laugh, and dey arrange plates for hand. if na village setting, you fit serve di food for banana leaf or big tray, wen go make di food even sweet pass. Di aroma go scatter everywhere, and as dem dey chop, dem go dey hail you for di food taste and your effort. Dis kind gathering no just be about di food, but di joy and unity wey e dey bring. For Naija, food na way to celebrate culture, strengthen friendship and create memories. Na wetin dey make food special, so e no be just to chop, na all dis memories dey make am real special.

Serving family better food. To seve family better food na one of di sweetest things wey person fit do. For Nigeria, food no be just wetin dey enter belle, e dey show love, care, and unity, weda na breakfast, lunch or dinner. Di joy of seeing family gada chop together dey always make heart sweet. First, we go mek sure sey di food better and balanced, you fit cook wetin everybody like, like jollof rice with fried chicken, yam porridge or beans and plantain, or you fit bake something, mek tea for dem if na breakfast, if na swallow, e fit be pounded yam with egusi or vegetable soup wey get better orishirishi like goat meat, fish and kpomo, before you serve you go arrange di table well or use tray carry food go where everybody dey. For plenty rooms na mama or papa go share di food, but sometimes children dey join too, as you dey serve you go add small love for di way you tok, ‘mek una enjoy o, dis food na correct one’ as di family dey chop, gist go follow, laughter go full everywhere and di bond go strong well well. Good meal dey, dey keep family happy and e dey mek house warm. To serve family food no just dey fill belle, e dey fill heart too.

Snail for im habitet. Snail na one gentle and slow creature wey we sabi well for Nigeria and e dey popular for food and farming. Im habitet na where snail dey live and enjoy life. For bush or backyard, snail dey find cool, wet and dark place wey no too dry or hot, na for such places you go see dem plenty. Snail like to hide under leaves, stones or inside small holes for ground. E no dey come out anyhow unless rain fall or night don reach because snail skin no like too much sun. Wet season na their best time as everywhere go dey fresh and water plenty. For snail farm, farmers dey try create habitet wey be like wetin dem go find for bush, dem go put dem for pen or enclosure, add sand, dry leaves and plenty plantain or banana leaves wey go help hold mosture. Farmers dey make sure sey de place no too crowded, so de snails go grow well. Snail dey chop leaves, fruits and even soft vegetables like waterleaf. If you see snail for im habitet, e go dey crawl gently, carry im shell like person wey carry bag. Snail na simple creature but e dey add plenty value for food and for farming.

Snairing, snaring na de act of rearing snail for farming or business. For Nigeria, snail farming don turn big business because snail meat dey sweet, healthy and plenty people like am. Snairing no too hard to start and e no need plenty money or big space. To start snairing, you go first find correct snail species like African giants land snail, akakatina, maginata, wey dey grow big and machure well. You go need prepare dia house that is dia pen, place wey dem go stay wey go be cool, moist and safe. De pen fit be made with wood, block or wire mech and you go cover am well to stop pridators like rats or ants. Snails likes like soft soil wey dem fit burry themselves and dey cool, you go also put dry leaves and water for their comfort. For food, snail dey chop things like plantain leaves, waterleaf, paw paw and fruits. If you feed dem well and take care of dem, dem go grow fast and lay plenty eggs. Snairing dey dey give better profit because snail meat dey high demand for market, you fit sell live snail, snail meat or even dia eggs plus snail farming no dey spoil environment so e good for sustainable agriculture. Na cool and rewarding business for anybody wey like farming.